Ay leeka yi nga xamante ni, dañu koy defare ci bir réew yi diko yoonee ci suñu réew, leeka bi nga xamante yàppi ganar loñ ko defare, muy sosic, ñenoñu di ko frey, ñeeno ñu diko leekono.

Garab bu nga xamanteni day armit wala sax më faj ay jangarux ci yerami nit. Garab bi ñu wooye prastomol, nga xamante ni danga koy naan, ñi koy faral di ko jox haley yi ndow. Ñu sen yaram tànga wala sax ñufeebarr.

Ci waalum nguur ñu koy faral di def ur suñu buge. Am sunu njitu réew ñu dem saani karta ci pox yiñu koy dugal ndax ñu koy mëna konte. Ba perexam kan moo gañe suñu njitu rée.

Ci wàllu njënde ak njaay, ay taplu yi nga xamantani ay boroom liggéey kay ñokkoy defars, diko taf ci mbedd mi, pur nik ñi di ko gis dimë na xamla mo xew ci seeni liggée, manaam africhel.

Garab yi nga xamantane dañu koy defar hul ant y feebar, wala saf bu ñu ñuy arshe ay feebar , muy garab bi nga xamantani ndox la , dan koy xeeli ci àpp bi jox ku ko wara naan mu naan ko, ñi koy farla di joxe ay xale yu ndowr yi nga xam i mënuñu wann per.

Yu wàllmu aada ak chosaan bi nga xamantini di mbalawoon suñu ay maam ño ko fe kewoon ay bagaas ci ñi paral di denc ci ay xew-xew yu xewoon ci ganaax ba nga xamantini waatey du leen reir lepplo cu buga xam cilu paase naxamoo.

Aada ak cosaan ak si ñu ay maam, bu leen tuba bi daan jàpp jaamlo, di leen yóbbu ci sayni dëkk. Peppre di leen dijjaaye nga xam ni dañ janjël ay cenn di leen ko faral di takk , di jokkalante ñoom ñepp ñiñu jàpp pur mën leen na yóbb bu amu jafe jefe.

Li nga xamantani mooy waneer nikku nekk ca liggéey ngay bind faax linga xamnelul ngay def kom sa medikeya lopitaan bi nga xamantani bu ko gise dinga xamne li lopitaan sangam moo ko moom ñuy faral di fej ay nit ñi feebar xolosax bi dimbal na ñu aaray feebar.

Baggaas ci nga xamante jàngakat yi ak jàngalakat yi ñu koy faral di jëfandikoo waanaam linga xamne xala yu ndawa ndaw yu xama gut tara ñoñ leñ koy jox ñuy jël di def ay kola di koreb ci ay kayite.

Ci waalum sanse li nga xamanteni mooy taaral jigeen nga jën ca piic bu cheer buru rafet yàñji ngirbu ko ci ñookat mu ñowa la ko ñëow bi nga bëgg nga mën sanse jongoma di represent jigeeni africa.

Li nga xamanta ni ay jigeen ño fay tàkk, góor ñi sax dañ koy mëna takk, filemen ci jaaru loxo, jaaru nopp, wala sax cenn, li nga xamant ni dam koy sol, mu yekk sataar, mën na nekk oor, mënna nekk sax përam.

Kawar bi nga xamante ni jigeen ni dañu koy yar dañey nañu sax dañiy jël benneen def ko seni bopp nga am ay diw yi nga xamni yu nga ci def muy yànje wala sax nga def ci palaasi ñi defare kawar ñu defaral lako ponprofekt na mel ni nga bëggamew.

Ay bagaas ci nga xamante ne dañ kay faral di def ci neekola sax ci plaa ci jàngkaayu manam limelni taabul na xamne dan koy tekk mu am toog nga teg ci sa bindeekaay yu tekk def ca liggéey yoow miy jàng wala sax yoow miy liggéey ci ca liggéeyu kaay.

Ay bagaar ci liggee kaay ki nga xamnañi nga xam nañuy liggéey ci wàllu mu mësin, ño ko di jëfandikoo, mu nekk ay kela yi nga xamantene, dinko mëna jëfandikoo ngir ibbi polaas yi nga buga ibb, ci mësin bi wala mu sax muy otox, ak ninga koy muna jëfandikoo ba tëjaatko.

Ay palaas yi nga xamante ni nit ñi dañuy jëfëndikoo seeni mobaayil ba mën ci duggu. Ay niti nit, di fa dajoloo Nit yi nga xam ne xamante ñange ak ñu xamante wut. Ñenen yi, di jaanga ,ñenen ñi di waxtaan ñeneen ñi sax di si def wàllum jëndë ak jaay.

Dall li nga xamante ni góor ak jige ñepp ño ko di jëfandiko, ñi koy soll ci seen ay tank, muleen di aar ba sow ginne ci biti dula mëna gaañ ci sa tank, ba paritam dey taaral sa san se, di wone sa san se ni mo mel, ñikoy woowe dallu buks, mu am ay buum di ko tak.

Keyti tasekaay xibaar bi , nga xamante ni dey bind lépp linga xamne moo xew ci biir réew mi ak ci bitim réew, mi ba niñu nekk seen réew mëna xamlan moneki di xew seen biir réew, te demee ni ci wàllum polotik, ci wàllum guur ,ci wàllum jiit ,ci wàllum jënd ak njaar.

Ci wàllum gañcax ak ay rap yi nga xamante dañu koy yar, li di ay ganaax, ngenna di elawasi nga xamante dañu leen di yar, di leen cox lekk ak naan, suñ demay bamat kurcaay nga jaay ñi nga xamante ñu koy bu paral di rende, di lekk.

Yi nga xamante dey taaral sabiir nik, jiggeen ñi bari taama ko, am salal bu nees bu àndak dresinteebu, fi nga xam ne dey àndak seetu nga difa texsi ay bagaas yi ngay jëfandiko bes bu nekk, lëppare boo sani say, nga mëna taxaw ci kanama gis sa bopp nu woore.

Palasci nga xamante ni ay nit ñoo fay dajoloon mi nit ñi nga xamante bokk nañ réew ak ñi nga xamni sax bokkuñ réew ñi xamante ak ñi xamante wu di jokk lante di gis li xew ci uy réew ak ci biti hepre di ci mu na wax taanee afeelu njir nak njaay ak yenne ni bëre bare.

Ci wàll aada ak cosaan , ngaxamante ni ñu mëna fattalekuli xew dimba, di deme ni wàll nu gaaye daan sole ci dimb ak sax niñi daan lekkeel, ñiñ ngi sol seeni malaan takk seeni mu sobe pare wekkka seeni ay cakal di wone seen aada ak cosan.

Gañcax gi nga xamante ni dañ koy bay ak yinga xamne sa bayuñ ko mi paral di ar suñu dëkkuwaay diñu musal ci ay feebar ba paletam biñu musal ci yeneen yu baru am ay fulaawa yanga xamante day taaral bërëb ba pale am xet bu neex.

Ay bagaas ci nga xaman ci ni góor ak jige ñjeppnañ xoy jëfandikoo muy dem ci wàllum yaram linga xamne day taaral sa yaramor la sax miy sital sa yaram roppare digox sa dari yaram taar bu rofet buy melmele ay li nga demee ni dan koy digu ci sa kanam ngimoo xam saabu la wala sax diwu la mu taara.

Cuwaalumi lekk lekk yi nga xamne maanaam mën nañ koy bay fiisi suñu réew lu demee ni pataat nga xamne dafa saf sukor ñenen ñi dañ koy frey de ko leeka ñenen ñi sax dañ koy baxal bopperee xoolli der bi boomsek nga lekk box mu saf sukor neex lool.

Ci diine ak xam-xam, dina bi xamante beepu doomi adama am na fi nga bokk, ñiy wax diine islam, ay xalé toog, tiye seen teere alkuraan di jang mu melni daara nga xam ne dañu ëm ab ustaas buleen di jaangal ñuy mokkal di tari.

Ci jànge ak jàngale, ay xale di dem ay bërëb di jang ñu sol seeni iniform ame seeni ay jàngukaay, ame ab tica ci klaas gi, mi jangalekat bi leen di jangal, ñi jang liñ wara jang suñ mokkalu tica bi jàppalaleen wàtt.

Ci ay bërëb yi nga xamante ni niñi dañuy paral di jëfandikoo seeni ay mobile di dica dajaloo bisu meni facebook nga xamne dangay duggu gis du xew xew ci dëkk bi wala sax nga am ci ay xarat yi nga xamante ni dinga mëna nekk ku ti waxtaan ak ñoom di weccante ay xalaat wala sax nga gis fa bagaas bugu ku jënd.

Aada ak cosaan dinga xamanteni mooy firndeel di wane li nga xamante moo xewoon dippisi suñu ay jamona maam nga nga xamante ni ñi fi nerfi ci réew mi dinañ xam lu xew pasax ñi nga xamne juddooguñ buñ ñowee dineñ ko mëna xam ñi am ab waaju taxaw popp ab xale dekkati baaraam.

Ci diini yi nga xamantani moom la nit ñi nekk, muy dini islam, ak sax dini christianity, ñi nga xamante ñu ame baybul, ak pastor bi nga xamante mi ngi taxaw ci kanam, di joxe ay jangaleem ci wàllum seen diini ci biir church.

Ay palaas bi nga xamanteni lépp lu nit di soxla mum fax na xam ci wàllum lekk la wala sax ci wàllum dingay jëfandiko si sa kanam ak sa yaram wanam miidiiw bi nga xamante ni xale bu dooro juddu ees nga xoy diwale wala sax saab bi nga xamante ni maom lañiy sangee ay liir mi ko fay jaae.

Ci wàllun waruwaay li nga xamante ni muoy mëna tax nga yegg fi nga jëm, def sa ay soxla, ba paradelu wàtt ci nga jógewoon, mo gaaw lool ba pare yomb. du ci demee ni oto nga xamne day amkikoy da wal, ba paradey jël esence ba parete yóbbu la fi nga buga jëm, delloo ci la waat ci lu gaaw.

bagaas yi nga xamante ni deyombal s ñu ay dëkkuwaay ak suñu liggéey di nga xamante dafay jëfandikoo kuranbe li nga gënar buga def nga def gamu ga manam li nga xamante ni dalay mëna jox ndox bu tàng xola ndox bu sedd wala sax ndox bu emoot ndox bi ngay jële ci pompa bi mi masin bi nga xamante dan koy tugal ci kurang.

Ay baye fi nga xamant ni, dañ koy bay, fi si réew mi wala sax ci biti réew mi, moo xamnoor la wala sax naweet, li ci demeeni ay supame ng xamant ni mën nga koy togg lekk, ñene nid ko def ci benn cin, ñene ni sax dañ koy lekkennu sekk togg uno.

Wàllum tàggal yaram, yinga xamante ni dañ koy def ñene ñi di ci faral di daw ñene ni sax di faral di play ay footbal miy ay xaley góor yi nga xamante ñu ngi sol seeni yere footboolekaay am ay footbol bu nekk ci suuf, beh pare ni ngi play pare ku ci gañe rëkk jël lii nga wara jel

Ci ay defar yi nga xam ni mënga koy defar sa palaas ci dëkkwaay bamu yanju lool mel ni nga bëggamu mel mu leme ni ci wàllum pintour ak ax ci wàllum ay bagaas yi ngay jëfandikoo maanaam ci biiru wanak bi kama bi ngay jëfandikoo ak sax pompe bi ngay jër diko shango nuñ ko bu geer.

Ci wàllum ganchax ak sax ay rab àllu mannam wala ay rabi keer yi nga xamante ni dañu koy yor. yi ci demee ni ay pichi nga xamne deynaaw yore ay mbagam fukoneex mu dem di for ay lekk biñ ko gisee num waree.

Dall yi nga xamante nin ñi dañu koy jëfandikoo di ko sol muy goor wala jigeen, ñi koy faral di soldi doxiseene ay soxla wala sax ngay dem di dafi jilu màanu ay taggat yaram, di wala sax ngayippli footbol, mulae aar sa tank ngir dox am daraloo xamni mën na la gaañ ci suuf.

Ñi ngay defaree sa palaas bamu taaru niwu fobigee sa kër, wala sax sabiiruwaañ, nga am sa taabul ak aytoogu yi nga xamante fuf ngay lekkee, am safi nga xamne fi ngay tangale sa lekk, wala sax tangal ndox, ak frij bi nga xamante ni, ci ngay rekk sa ndox bu sedd, wala bo amee lekk bi nga wara deñ canga dugar koc.

Li nga xamante nii ay jigéen dañ koy jëfandikoo, wala sax ay góor mu deme ni si wàllum yaram ak wàllum set. Lii nga xam ne saabu la, danga koy jëfandikoo di ko sangoo mu def sa der muy liis, wala sax mu nekk diw bi nga xamante dañ koy jëfandikoo mu genne ay taas-taas, wala ay picci picci yu nëëk sa yaram.

kay yi nga xamante ni gór mënna ko jëfandiko jigeen sax mën na ko jëfandiko mo xam jaru a ngay tag ci sa baram wala jaru pursa noppu wala cèèn wala sax ay lam yi nga xamante ni dey taaral sa yaram ba paré gerne sa sanse di wane yaw ki nga doon.

Sanse bi nga xamante ni mooy wone jigeen ba pere di yokk taaram ta am sambaseñ ris bu rafeeti ñoo ko daggt bo xamna machala tiyo sa kalpe takk sa ay or ba pare defar sokkowar bamuy melmele muy gennee ca taar di wone yaw yaay kan.

Ay palaas yi nga xamante ni dan fay mëna fara. Di jënd ay bagaas yi nga xamna dam ko soxla pur jëfandikoo ko. Moo xam bagaas yi nga xamna ci reemu lañ ko defare wala sax si bit réew. Deme ni ci ay lekk wala sax ay gancax yi nga xamante ni y dañ ko defaraat bapere diko jaay.

Ci jàng ak jàngale mikula ci nga xamante ni ay doomi aarama ñoo fey dajaloo ak ni ngaxam na ñoo len di jangal ni solu seen colin bi nga xam na ñoom ñepp ñoo nuror be paratiyee seeni ay bukk di wane ñoom lan lañuy def muy jàng ak jàngale yoko xam-xam.

waruwaay ak wàllu dem ak dëkka mey li nga xamante ni mën na yombal sayoon nga dem fina bugayegg ci wartu bin pa buga yeggl si dameni ay motoxla sax ay rayda yi nga xamante kenn nit dokoy dawal keneen ci gannaw ola sax nga am yenn bi nga xamante danga am bagaas dikoso.

Ci wàllum diiné bi nga xamanti ni ñepp ñoo cu bokk ñiy nekk ay crstian yen ñi sax nekk ay julit. Nga am bug bi nga xamante yunetti yalla essa mom lako yàlla joxoon ñu koy oyé baybul bi. Mi am linga xamante mooy ay kàddu yàlla yu nekk ci biir, yu nga xamni moo ñiy samu.

U ci dëkkuwaay yi nga xamante ni, dañ koy aga faral diko samp ni nga xamante yoo noor nga ko bëggee, jël ngu e manam etams tabaxomu, nga xamne de am ay benn ci suuf bapardelu amaat baneen ci kow, am ay kurang bi ngay jëfandikoo, ba paratam piñ tur yurafe.

Palaas yi nga xamante ni ay doomi aadama ñu fey tasi. Ak sax ak dëkkandoor ami ay jigeen yi nga xamne dañ tiyé seeni pañi marsa. Ba pera wara dem ci marsa bi dem dugg seen dugg bu taaru. Dem togga seen togga yu neex jox seen njaboot ñu lekk.

Ci wàllum gànca di nga xamna dañ koy baye ci biir réew mi, wala sax ñu koy baye ci biti. Li su demenii ni sub le nga xamanteni dañ koy jëfandikool ci ay togg yu bari, yu melnikom chép wala sax yaasa wala chuu, wala sax ay palasaas mi nekk linga xamanteni dañ koy jëfandikoo lu bari.

Ay bagaasi, wala ay masin yi nga xamantene dañ koy faral di jëfëndeko. Maanaam muy masin bi nga xamante dalay bayyal sa ñax mu ngee rijjil sa yoon, mu tàllal ko bam tàlli ba nga xamante ne lepp, lo ci bëgga def nga muñg ko si def.

Lekk yi nga xamante dañ koy jufandikoo mëñuy fara di jox ay ferñene ci suñu biir yaram li ci dëmeoni socide nga xamante ni ci giir-géeji lañ koy jàppe mu seer loor chmachab mu neex nga koy jur togg ko niñ ko bogas toggee lekk ku wala sañu koy reb ci ebe.

ci palaas yi nga xamante ay doomi aadama ñokka dëkk ñina ñi sax difa dajaloo digëf seene ay def def wala sax ñuy dem di jaay ñëne ñi di jënd ñëne ñi di rombo yi nga xamante ñoo dëkk ci palaas di weccante xalaat bo amee jàma gisslen bo amee xaw gisslen.

Ay bagaas ci nit di mëna jokkandiko yi nga xamne dam koy tex ci sa plaas mo xam ci a nik bi nga dëkk wala sax sa praaf yi ngay liggéey ni cudemene ay toogu yi nga xamne din ci muna toog bapare dalay fuus nga denfi nga bëgbëg wala sax nga windaarlu jàkkaar loo plaas boobugajàakaaru.

Ci wàllum politics mingdici demee ni aperin guup wàllum kiy juute réme ak yeneen ñi nga xamante y ñuy wone ay nit yi nga xamante dañu jënn sibiti ñoo xam dañuy wone li nga xam ne neexurleen luy xew seen juute réew kursun nguur mën koy xam def ci ay jeego yu weer.

Sanse li nga xamante ni dey taaral góor di taaral jigeen ngi. Demeeni mbasaj bi nga xamantetam koy jër jënd ko yóbb ko cu ñowkat. Mu ñowalla ko daggit ak sipa bu rofet nga tiis sa kal pex. Defar sa karaw bamu rofet takk ca ay yaaru ak aylam yu tafet.

Wàllum aada ak josaan mi nga xamante moo xewoon diim gu ñu koy faral di faata leko moo xam yoon bi nga xamante dañ fa defar ci biir géej bi tek lante ay bantu defar ko bam tëgël ba nga xamni ni nit riñ mu na jallu dem ci palaas bi ñu bëga dem faj seene ay adibo.

Sanse bi nga xamante nayi mooy taaral jigeel yu solu sasorugu rafët ñina ni pàmmu ci yi nga xamante mooyo ñina ni sax di soll solu aada ak josaan yare bi nga xamante lañ ko ñoow mu am ay kookiñ ci weyu am feetaaw xam tak ay càxxam musoor musoor bu rafet.

Tabax yi nga xamante ni dañu koy tabax ñiy faral di tabax xam ninga pa bëggee ay joxe. Li nga bëgg ñu defara loka num ware ci wàllum jënd ay suuf mooy ko ba bare dor kay tabaxe linga bëgg. Mu mel mu taaru bu nekk dëkk waaye bi leggna.

Aada ak cosaan ak ay palaas yi nga xamanteni dey wone ci ñu diimb numa meloon ba nga xamanteni siñu ñu ay niti te dinañ fartaleku diimb ak ñi nga xamna sax giduubu nu buñu ñu we dinañ xamlu xëg diimb mi san ci san ci aada ak cosaan ame ay ñaa ci ñu dind ci seem ay xar-xaram ay làkk diko ame.

Dem ak dikki lañu xamante mooy ay waruwaay yi ni jëffandikoo di mëna dem kinda bëgga dem ci lu gaaw lu yomb lu demee ni outo bi nga xamne dangay duggmu am kikoy dawal ci kanam pafaremu am isens nga fay paas yegg tu nga bëgg dem ci lu gaaw ak yombu.

Li ci demee ni wàllum rapb ak yi nga xamante. Ay kancax yiñuy bay ñu am ay rab yi nga xamante dañiy faral di taxi. Ay xobi garab yi nga xamne dañeneen bay ñeneen ci lañiy dund ñeneen. Nyi saaxi dañi indi ay jàngaro di ko desh ci kancax bi nga xamne moom lañ bay.

Palaas bi nga xamante ni ay doomi adama ñofey dajaloo ngay jëfandikoo sama bayer nga xamne la ngaya gis boromam kanaman baparemomta mu dila gis ñene ñi di ci am ay mitinnu ci demeeni wàllu jënd ak njaay ñene ñi sax di ci waxtaanak seeni mbokk yi nga xamanteni dañi neen sodi mu nañu bisante kanamakkn.

Ci sanse yi nga xamante ni dañ koy faral du def mir di nga xamne de geenay taari jigeen ñoow sa ñoow bu taaru mancharlot takk ca ay jaaru beparet u def ca aywe yu rofet yël sa kanambi defarka bamu taaru beparet nataaru nataalu yu rafet.

Rab yi nga xamanta ne dañleen di faral di yar si kër yi, lu si demee ni mous, nga xam ne, ñu bari ñooko amee seen bir kër muleen di faral di aar ci yu bari, wala sax muleen di yëglo bu nit ki nga xamay duggee si kër gi the warut faa duggu. Lusi melni mous, nga xam ne day lekkë jën ba paré tam day leekë yàpp.

Njiit ak ñi nga xamne ñooy jiite réew ñiy faral di dem ay palaas ci nga xamante ni dileen di wone ñoo nak lañ mëna taxawoo réemi naka lañ mëna amey réem ba nga xamante réew mu sax di dem ay kanam yi ni ñi dileen di dëglu ba nga xamne su waxtu saanikarta jote ñu saanel ki ñu bëga.

Plaas ci nga xamne mën nga xaa dem mënam boo bugee ndekke wala sox nga buga añ wala yenee ñi wara nga buga dem dallu naan lu sedd wala nga am ñi nga bugga taseel dem wax taanak ñoom ba seen ëru ñi bi jot ngeen ñi bi lekk lu leenne ak naam.

Ay bëggaas ci nga xamanteni xale yi nga xamne dañuy dem di jangi deñ koy faral di jëfandikoo ci jàngee kaabe. Li ci deme ne ay bëggoo la sax ay keyt yi nga xamanteni. Wala ay kola yi nga xamne munuy ko jufandikoo dudduroo ci claas defar luñ buggu ci xale yi ndow.

Palaase ci ñu xamante ay nit ñuoy fay dase , ñi nga xam ne xamante nañu wala sox ño xamne xamante wuñ , dajoloo lekk ba përenaan , lekka li nga bëga lekk soo pare nga fey, ñi na ni sax difa feyci mota sox di waxtaan di weecante ay xalaat.

Li cidemeni wàllum bayeef, li nga xamni reñ ko de bay ci aala bi, lu cidemenik taane bi nga xamni soko baye, bu ño koy jël nga walaako mu nekk sunguf, dek ko ci ay paket, ba kare diko jaay, jigéen yi di ko jënd diko togge, mu gëna yomb paski doo ci wal.

Kayiti taseekay xibaar, li nga xamante moo xew ci réew mi ak ci biti réew mi, ci fiñ koy bind pur nit ni man see jot, ñi nga xamni ma nuñuy seetantel ni xam lépp linga xamante moo xew seen réew ak ci biti.

Calin bu andag xew xewi jamana maanam bagg bi nga xamante ni saag bi ngay def sa ay bagaas ngay dem jàngi wala saf ngay dem liggéey bi nga xamante ci ngay def ca ay lekk ak sa inun bagaaf su sew.

Waruwaay afeeru dem ak dikka, li tax nga mëna yegg fi nga jëm ci lu gaaw lu yomb ni demee ni moto wala saaray da moto, yi nga xamanteni dafae am dawalkat ci biir nga duggo, mu ame dawal kiliyan yu dug mbu karef naam ay eplant.

Allum lekk yi nga xam na dem koy bay fist suñu réew ying xam na dafa amc 1 tmbi muy gen nax li demee ne lekk buñu tuddee cay dem ruy paral di macci ñeenañu di ko jaay ci maarsari ultara xale yi bugga ko lool mu safsu ko.

Palaas bi nga xamante ni lepp loo sox la dañ kafey fekk, lu demee ni ci lekk ak yeneen bagaas yi nga xamante ni, nit mën naku jëfandikoo, li ci melne ay diiw ak ay saabu, di jaay lekk yi nga xamante ni dañ ko defa raat jëleeko yeneenni réew in di ko fii.

Ci calin yina xamankani moy taaral jiggeen, boy def ay konku yiño xamanti jiggeen bu daxa solu, dangay gañe, ñaari jigeen yi sëru, ko nekka ngay takkli ci boppo ni lëngënte bu nekka sanshe na chalamu taarul.

Ci keyi ti taseekaya xibaar yi nga xamne mooy jottali xew-xew yu xew ci dëkk bi. Ci lenkoy bind xew ci réeme akyi xew ci bi timb yoonn budomi adama yu mën ci jot. Ndax ñu xam lañ mone ka di am ci ak noot.

Waruwaaye li nga xamante mooy Dimbale doomi aadama pur mu mëna yeggë si mu jëm. Lu si demee ni "moto" yi nga xamante dañu daw, si kow talli bi, ñuy dugga muy am dawalkat, nga fay paas, mu yëbbu la fi nga buga dem ci lu gaaw.

Dem ak dikkan ci wàllum waru weay liy taxnik yégg fi mu bëg jëm miy oto yiy daw ci kaw tali bi di epp nit muy moto bi nga mantem ngi epp doomi aadama ci ganawam ñenn ki ay jàng ka ti xale.

Keyiti taseekaay xibaar xi nga xamante ni muy jottali li xew ci réew bi ci ay doomi aadama ñukoy jott ñi koy bind ci ay keyitikotasaare difa bind liñu xamante moo xew sitir réew mi ak saf sibiti réew mi ba doomi aadama yi mëna am xew-xew.

Ri wàllu bay, bagaa ci ñaxamante ni xola ay gañca fi ñaxamne leñ ñeendi fara di bay, ñu am ay doom ñu kory daggrus ci demeene yiñu tuddi bitakola, ñu bëytele ci yenee ni réew diko indipis reem ñi, ñi di ko jëfandikoo ak mag ni.

Toogu bi nga xamante, ni nic ci leñ suy toog nu bëtu diko faral di tek seeni ay plas liggéer ay, nga xam ñ da ngay toog soo windaaloo mu yoogu la fi nga buga dem, soo bigi sanga pus dem plas ni yombal ca liggée, fu nga jott ay bëg matariel yi nga soxlo.

Ci bagaar ci ña xamante ne dañ koy jëfandikoo sa suñu kawar bi ci demee ni koom bi nga xam ñamo ngoy jë di pokkbu meysa bopp ndax sa kawar gi mëna ma solo ci dëpdikoo mi na xamante dañ koy mu na plog ci kuraan bi na saxyo xamna duñ ko plok ci kuran.

Ba gaas yi nga xamantani xale jàngkat yi niñ koy soxna wurmu mën leen nayombaral seeni ay jang ci dimeni ay mars ay science ay yeneen keyt yi nga xamantani den koy soxla ci class bi ak ti caguneendi jàngo.

san se nga xamante ni da yokku taari jegeen am samba zëñ jësner bu ruis yobb ko ci ñawkat yu nunawal ko gram bu ba bu rafet ngañoo sol sol sa ay takkaay ni yokk sa taar ngey mermale.

Wallum tàggat yaram nga xamante ni i demee ni wàllum daw wala sax futbool wala sax di feey ci biir ndox ni koy def leegi di ko def ay njongante ba kuci jël ndam jër yi ña xamante adduna yepp ñu fey dajee ku nekk di jongante ku daaxa fey ci biir ndox.

Ay palaas yi dalookaay yi nga xamant ni ay doomi aadima ñow fay dem di dejoroo bi dallu ñiit sa ngu sax ci wiir ndox bi ñenni ni di lekk wala sax nga tëdd joxle ca juus nganaan ngay dallu ba waxt bi nga wara nu bi.

Si wàllum masin yi nga xamanteri poy faral di jëpandikoo kuranbe buñu yombara suñu legéey la. Ci melni masin di nga xamanteli dangay jëlbenn koydu gokkokox ke ippiñ bind. Ba perë moo genne la ay yu melno ñu baree baree.

Dali yi nga xamante ni ay doomi aadama lañ poy sor ci demee ni dalli xale dallu buksu ne dafay nooy ci ca tank bi dila aar ci lepp la nga xamante miñ si suuf bi warlakaay.

Ay leetë yi nga xamante ni nit ñi dañ ko daan yàggë def yuy tuddee tibaale, nga xam ne mees bi ngay jël bole ko ak kawar bi lëëtu ko mu rafeti yaañgi ool nga sanse, mu geene se taaral.

O taggat yaram xamante, nañiy faral bi daw la sax ñi pile ay fotbal, gór bi nga xamante mini pile winu tuddee basketbor, solbesam, joor ci kaw, warat yi bo bu tule ak laxoom.

Sanse ngi nga xamantane da yokk taari jigeen am sa piis bu ayef ñoo ko sa garamb wo bu raxet sanse ko tie baak ppr tagal samu sóor di wone taari jigeen taka sa ay jaaro yu yanji.

Waruwaay nga xamanta ni ay oto di daw ci ko tale yenni angi éb ay nit ci karam ñenne ni ni ngi ba ebal sax si gannaaw nekk mannam guddi ñi ngi taxal seeni ay lampa mamimoto yi nga xamanta ni ay nit ñoo ko moom ak sax xi nga xamante te ye deme.

Ñi nga xamante ni ñooy ameluwaay dëkk be denn di oyé ay polis yu sol seeni uniform eci seni ride ba ter nekk ci kortali bi di dalo di dawal dëkk réem nakalañi mëna ars ñoro yoomi.

Wala ci ñgaxamante denleeti ci biir dëkka duni xame ay doomi aadama, ñi nga xam nañoo bokk koñ, xala sox ño bokk benn dasi, ña fay dajaloo di jëflante, soo ame jano bis leen loo am bis leen, ay xale yi ndoow ñu ju took ñiñ ngu styee kaye, ñë lañu ngi taxaw di biirndoo.

Ci wàllum rab bi rab yi nga xamante ni dañ koy faral di yar sarse suñu këre ne ci demee ni xac nga xamine dalay aar banga xamante sàcc du mëna bu gusa skers wara li fulumadu beggi loo xamne bokk ci kërge muy buddi wara bëcët dafay yuuxu mu tude ko xacc.

Taggart yaram bi ñga xamante ni ay doomi aarama roñ roydesh ñi xamante dañuy daw ñenen ñu saxi dañi pilee ay fuotbol yi ñga xamante ni ay tiim ñay bajëloo di pilee ak ñuña xamante ñooy wiin ñi jël seeni ay kopp ki nga xamante ni nyoo gañe ci.

Sanse bi ngaxamantani mooy wone kaari jigeen dinn samba sanuris bu rafet ñow ko daggit bunees def sa ay mekkok sakknam bi yanju loo takk ay jaaroom yu rofet mashallah ak ca defar kawaram bamu rafet.

Talib yi nga xamante ni ñiñkoy oyo yoon, ay moto di ci daw, ay nit sax di ci jalle, outo yi nga xamante ni, ñenni ñi ñoom dañuy faral di fi ni dilen di feyeeku, ñeñ xamante nak ñu koma marsen bokk di dawal, eb seeni ay mbokk wala sax ñoom kesak.

Ni masini yi nga xamante ni dañyi yombalal suñu liggéey mu ci demee ni masini ñoowkat bi nga xamante ñow kati yere yi moom nañu jufandikoo yenn siñu dëy jël kuran am noyo xamante sa dañ koy bedaal ak ay tank mu dagg sa ñow mu ñawal la lu rafet.

La sa ñi xamante ni ay tubaab yi nga xamna bañuy jogee ci bi timroo beñ pay paral di den ci menni ci pegu géej yi nga xamne ndax bi daxayeneki ñuy dem di sangu sigée yi wala sax bi xool ayyeni foson rab yi nga xamante dégéen ci ndax bi wala sax ni taddunoon bina pala.

Kawar moo xamb góor la wala sax bi jigeen góor ni dañuy jëw seen kawar ye dem ci defarkati bopp yañuy defara leenfo bam fret defara lenk nu maranen nañu saxe dañuy dex ay rasta ci seeni bopp wala sax ñu wenti let let taaru ura fet.

Dal yi nga xamante dafa àandaq xew xewu jamono bu koy paral di jaay ci marsf nu boy di koy jënd ñe diko sol xale yi parnet di ko sol mu ame plor bi nga bëggfna xamne day ar satank buñu xamne dara yu nekk ci suurti du lu mëna gaañamu jamool.

Galaas bi nga xamante ni jàngalka ci ak jàngalekat yiñuy fay dajaloo ay xale yi nga xamante dañuy sol ay yinakoom took ci claas bi seen jàngalekat anekka ci seen kanam bindleen yi nga xamne moom lañu wara janga ñi sol ñoom ñeppna róole took ku nekk tiyee ay bagaas i jàngle kayoon.

Ay bagaas ci nga xambante ni jigéeñu dañkoy faral di jëfandikoo. Mànam bi nga xam ña dañ koy jël tupate fara seeni kanam. Bun më gëna yaañje ngen lañu sax di laaluñ koy tute ay ruj. Ak ay pas te linga xamña dañ koy daf seen kanam nbur seen kanam b soppeefu.

Palaas yi nga xamant ni ay doomi adama dañu fay dajefi ci meldi kommarse palaas bu nga xamna dañu fay def njënd ak njaay jegeen ñi nga xamne dañu nliggu di dem ay jaay kati jën mery nga xamna ñu gi toog ami seeni ay jënd di waas la fare na ñi di jënd ñu leen di jaay.

Keyti teseekaaye xibaar yi ñaxamante ni di xew ci réem ak sax si biti réem ci leñ koy bind di koputari ay doomi aadama ñu mëna xam ay xew-xew yi ñaxamante ñuy xew ci sir réem mi ci dimeeni wàllum nguur ak sax wàllum jënd ak njaay ak yenneen a k yenneen.

Bagaa yi nga xamante dimkoy faral di jëkkandikoo ci kërge be, ci demeeni ay kaleera yi nga xamne moom lañuy toggee, ji geeni du kulgéew ti ko togge añ ak reer, yinga xamne den ci toggu maalo, yenee ni sax dan ci toggu, ay soo spotare ci ganaaw bi dëkey ñu rësk matt bi nguy yusumaxu ñu rap.

Ay bagaas ci nga xamatani dañ koy jëfandikoo ci kerkeli ci jameene ay toowur ña xamne banta lañ ko defare ba peredeb ci weñ sub axamne yannu ti bari mën nañ cu toofu toog ci bitin bi wax taan wala sax setantela ci bi negg we wala sax di liggéey.

Bala ci jang ak jangalekaay ay xale toog ci seeni toogu am seen taabul ci seen kanam te yeseen buk yeseen bindekaay preparatibind ti cabi nekk seen kanam ileen jangal yam yépp di bind lañuy jaan.

Ay bagaas ci nga xamante ne, liggéeykat yi dañ koy faral di jëfandikoo, na ci melne ay kele, ak ay wiis, ak masin bi nga xamante delay mëna di mberebbu, nga bën pax bu fiir wala jaar wala sax leneen, ay yeneen bagaas ci nga xamne dey kole, ak yeneen yu boore.

Plaas ci jàngal ak jàngaleekaay ay xale yi nga xamante ñuñi sol seeni yaru yu nuroo. Toog ci seeni toogu ame seeni ay bindekaay bindu kaay. Tako ci ko taabul bi di bind. Jàngalakat bi taxaw seen kanam dileen di jangal.

Si waalum jiitu ak jiital, ci réew mi ngaxamna ci lañiy fale suñu ay buur yi nga xam na ñuoy elif suñuy réew, diñu jëmale kanam ay doomi aadama yu bari taxaw dileen di dëglu ñi mëna wax li ñi na ral seen réew ndax ninñi man leena saanel.

Ci wàllum ay lekk ak ay naani ya xamante dañu releek bi ci demeeni dexin nga xamne maalo bi ngay jë togg ko woole ko ak jege baxal ko bëm ñor def sa ay yu foroox def jukk am kaane oom saf sàppu bangaxamne bokuylekk dangay taxamteko.

Ay bagaa suña xamna dañ koy fara di jëfandi pros suñu ay kër, ci menee ay toobu yi nga xamna dam koy yër dekko ci ca saar, bu fere jël sa taabul tej ci diggabe, di ngay top pudd mëna setan tele, wala sax bo ameegan, ci nga koy cogloo ngeen waxtaan lalan waro wax.

Takaay yi nga xamante niy jigée ni deñ koy faral di taka ak góoru sax ni ci deme ni jaaro nopp ak sax ceen wala sax lam bi nga xamante sa laxonga koy takk bi nga paree nga sanse ba mbaax mut ginay sa sanse ba pare yaanjalla lu nga nalnale.

Ay bagaas ci ña xamantene, liggéeykat yi ña xamne diñuy liggéey ci ay kuraam bi, wala sax ci ay mosin dañ koy faral di jofandiko. ñuñ xamantene mooy kele, ñu xamne pul moy gennee ay wiis, bagasi nga ibbiko mëna xol ci biir, soo pere dal diko jëla di ko xote yi.

Ay gañcàp yi nga xamante dañi kay bay ci suñu réew suñu pare di ko defaraan mu nekk lenembi ci demeeni kom ndorka sox lanu xamne dafay jurdoom nga jël ko làkk ko ba pare xoole ko bu sëk bokkam ko saaf ko niboy faral di def ci ay mbuos diko jaay ñu tudde ko saal.

Ni nga xamant ni ay doomi aadama ñoo foy kase yemigéey jigen di ña xamante n ci birgj be di jàpp ay rab ni amna ci géej birone ka burc fandikooko ni ci demee ni ay yoxas wala ay ñankaar pal sax jun.

Yirèh yi nga xamanta ni dañ koy sol mi taaral jigeen ñu xamiko ci yirèh yi nga xamante ni ay piis la deñ ko dèè jandèè ci marseh bi lici demee ni borode, ga yobu ko si ci ñowkat, ñaw ko robu bu rafet sol teyeh t sa kalpèh takka sa ay takkay yu rafet.

Keeyiti taseekaay xibaar yi nga xamante ni li xew ci biir réew mi ak ax si biti réew mi, ci len koy bind pur doomi aadama yi mëñ ci jot, lu ci deme ni kom wàllum jiit ak jiital ak yi nga xamante ni dañuy faral di i am ay joytu si ngur gi luñ len wara dafal.

Palaas ci jange ak jàngeekaay bi nga xamate ay xale ñoo foy tasee ñu sol ay yër yi nga xamni diñ koy nuro di toog ci ay toob bokore am ay taabul ci seen kana yiñu teg seeni ay bindekaay di bind ticcabi taxaw ci seen kanam di leen di jangal.

ci wàllum waruwaex li ci demee niri sax wala ak ay pagas arim oto yi nga xamante ni dalee evalsa ay bagas ci ganoob yobbul la ko xi na bëga yéeg ab saxiene boto yi nga xamante ay nit lañuy epp di daw ci ko tari bi dilen di faye paas.

Bagaa se ni xamantane deñ kay faral di jëfandikoo ba paratiko dugal ci kurange mu yombal suñu liggéey lool bi ci demee ni di nga xamantane den kay pulok tekk sa si geer ba pere toggu ci ba nga baratadoo jëfandikoo këre wala sax nga tangal sanda roon tanga.

Ay bagaas yinga xamantani liggéykat yi den koy faral di tufandikoo muy buggéekat yi nga xamna dañuy liggéey ci kurak. Wala sax ñuy liggéey ci ay mësen, ci demeni ay kala yi nga xam na ta koy mëna jël ti idbi fera di tëc wala sax ay wiis ci nga xamantani wala ak ay baneekaa yi nga xamna rem.

Ay palaas yi nga xam mante nitubaa yi nga xam nañoy jogee ci bitim réew duñuo ci réewme lañ fay paral di dem di ci demee ni ay pey kugéey ci nga xam ne dañ fayyetekk ay mbaar ba para tek ci ay toogu ak ay taabal yi nga xamne si lañu monotop ginaan seel ñu seedd fola sax mi dem ci buntigéej biti sanbu.

Balaas di nga xamante ni soy tukki dem réew baréew ci ngay jaarl li ci deneeni ay ayapo di nga xamna kur nga lugg ci eroplen foog nay jaare dagg sa tiket am sa këyt yu wóor bepreni yoogu la ci réew nbu nga bu ga dem minaaw ci jawaol ji.

Wàllum tàggat yaram li nga xamante ni. Day tax ñay ñox sabir yaram gi ci demee ni ay daw wala saf di ple ay futbol. Wala saf liñi oy basket bor xamante dangay tiebool bi su saloxo boddu golko. Su tax binu wara dugu nga dani jëlu ndamwe.

Takkaay yi nga xamante ney mooy taaral jigeen ak taaral goor, yu si demee ni ay jaaro baaraam, wala sax lam, wala ceen, wala sax ay jaaru noppu, yi nga xamante ne boo ko solee sanse, ba paré, nga toog mu yooku sa sanse bë pare di la taaral ngay "melmeeli."

Ci waalum ganchax, ay rab yi nga xamanteni rabi aala len wara sax yi ñi nyi di deff ci bërr kerr nyi. Yi ci demee ni kàkkataar bi nga xamante ni dey soppek ku. Su ko neexe weex su ko neexe bulo su ko neexe sax mu xonku waaye nekk na rab yi nga xamante moo gina yeeh si rabi yep

Takkaay bi nga xamantani jigéen ñi dañkoy faral di takk, muy yokk seen taar di génne seeni ay colin bu rafet. Surtu lu demee ni lam yi nga xamante be mën naa neekë oor wala sax mu nekki përëm, nga sol ko takk sa ay ceen wala saf sa ay jaaru noopu ak jaaru baawaram.

Ay lekk yi nga xamante ni dañ koy farar di defar dir bo jaay ci ay bërëb ina diñu munate bu tokk lekk wala saxayubullu ci dimeeni sa warma naxam ne tay am ay jonaar ci biir am ay yeneen ñama-ñama yi sow sibiir lu ci dimeeni ay tamaate ay kakumba asa ay sukame.

Colin gi na xamante ne flam koy solumu leelnee sa targ di wane ca rafetaay ci melni ay mbasa nigric ñi xamantena koy jo ñow koroob bu rafer soko tiye sa kalfetakk sa ay jaaru defar sa bokku baom prafet t spach.

Palaa si dëkkwaay yi nga xamante ay dooni aadama ñu fey dëtil ci meni tabax bi nga xamne dankoy tabax mu am kaw am suuk ñenn ñi di mëna dëkk ci kaw njina ni di mëna dëkk ci suoy oye taax mu refet lool na def ca ay pentur yu rafet ay palanteer di pare am buntikër pare.

Palas bi nga xamante ay nit yi nga xamante ñu dakk ci benn koñ wala sax benn dëkk, denyu koy faral di dajee ni ci melni jumaayee ñe xamante ni fofuula ñuy jullee waxtu bu juróom yi. Ay góor ak jigeen di fa daje di julle, goori du julle sen palas ak jigeen ni sen palas.

Dalla yi nga xamanta ni, dafay yoku taari jigeen, ba pare di gënna gënne sa sanse, ni dallu kokket bi nga xam ne dafay am car bu guddu, si ron, nga sol ko mu gën laa ñjoolal, yokk sa sanse nga boole ko ak sa piis bu rafet ak, kalpe boo xam ne ànda ak moom.

Yoon bi nga xamantani ay moto dañ fay faral di jaar ay nit tamin di fa jaar, am ay moto yi nga xamanteni ay kamiyoŋ wëla sax ay tasi yi nga xamne dañi ep ay nit, nyu len di wacce ñu len di fay ay paas, taal seen ay lampa bu gudi jotee.

Ay naan yi nga xamandtani dañ koy faral di defar manam bo baye ca ay soraan sulo sax màngo nijër ku def ko simasen bi garaate ko banekku ndox solka su ay bitr ba pere di ko jaaye nini ju ko jënd ku def ci say faruj mu seddu guy nga nan.

Bagaas ci nga xamante ni, jàngalekat yi ak jàngakat yi dënkey faral gi jëfandikoo, aku sutenee ni ay baak yi nga xam ne singe dugal ca ay bagaas ci nga soxla boy dem jànge, wala saxne deem jàngale, ay bukk yiñuy oye, ak luñuy oye kalkuleto, ay karton yi nga xamne mini def ay koola ak yenen.

Ay mësini nga xamante ni deñ koy faral di jufandikoo suñuy defar ay yoon wala sax ñuy defar ci tool bi fi ñuy baye mugin ñoo yombalal suñu ligee gëna gaaw ba nga xamante suko ay nitoon def dafay gëna yeex li citameeni mëse ni nga xamante day dër tali bi pur mu woow ak mëseni.

Jigéen bi nga hamantene mungi boot doomam chi ganaawam barè jubalè yoon tè ay naari sow ci lohom. Ay moto yi nga hamnè nungi garè ci borr bi ak sarètt mbam bi nga hamnè Amna ki koy dawal chi kawam.

Palaas yi nga xamanteni lepp lu waay di sox la dan ko foy faral di feke, li demeeni ay lekk wala sax ay bagaas yi nga xamne di koy jëfandiko si sa yaram wala sax si sa ay dekkuway, ci demeeni ay diiw wala sax ay omo yengey mën di jël di raxase sa wonak ak lepp lekk linga sox la.

Takkaay yi nga xamañte jigeen ñu koy jëfandikoo di ko tanka ngir refetal sèèn yëram bepareh di genné sèèn sanse lu si demee ni jaru noppu, lam , cèèn , wala sax jaru baraam bi nga xamante dangay sol sa yirèh takka ku àndak sanse di melmele.

Garab bi nga xamante ni ay nit ñi feebar ño koy faral di jëfandiko, wala sax si loopitaan bi, ñu laf dànnumu bindal lako jox la ko nga naan ko, ndax mu dal di dello sa wergu, yaram wala sax mu aar la ci ay jàngoro. Garab yi nga xam ni dafay ame ay ferñente yépp yi nga soxla ci sa yaram.

Let yi nga xamne damkoy reb si sa boppal, ci demee ni rasta, xamne meesley doon nga jor ko jokk ko ci sa karaw mu gudtu ba ci sandi gu bi, ni jël ay per dar di ko ci nas boppare nga sol sa yere mu àndak moo, genne ca taar leera ca kanaw.

Waxta bi nga xamante nii dafay daw ci kow talibi hepp ay nit ci biir bëpare ame aparante bi nga xamante ni muy lacc pàsci ni ñi bapare ku ci nekki booye gepp wara wacce mooy taxawal greyba bi mu wàcce ab mu pare mu demaapp.

Tali bi nga xamantani ay auto, ak rayra, ak sax ay nit ño fay faral di jaa, kom ay kamiyon, kamiyon bi nga xamante ni mi ngi eb suuf ci gannaax, ku niñi di jëfandi kokur mëna tabax, boram ryre bi nga xamne mi ngi ep ci gannawala sax ata, yi nga xamantani yi dañi faral du eb nit.

Palaas yi nga xamante ni palaas yi daloo kayala ay nit ñoo fay dem di took ñinn ngi dinaan juus ñeneen ni sax di lekk nga toog di wartaan basha ëri ñi bidjot nga pay li nga jëfandikoo nga dem wala sax am ay misig nga fec di dalal saxel di feefal sox.

Ci aber tàggal yaram yi nga xamantani ay nit ñuy yil ay tiim di joŋgante ci wàllum lir footbol ba nga xamante ku ci gañe ñu joxra li nga wara y eru wala sax yi ñekk ay dawkat yi nga xamne dañuy daw ba seeni yaram di ñaxa.

Kalaas ci dallookaay bi nga xamante ni, ay doomi adama ñur poy dal dajeeti dallur, di ci melni ay pay diggéey, ci nga xam na dañ fay def ay mbaark, prodiko faralti dex ay lal yina xame dini mënë tëddu, jaakaar loo ak ndox mi, wala sana nekk ci biir ndox lu disong.

Palasi jënda ak jaay bi nga xamante ni lép lu nit di soxla dafey nèkka li ci demeni wàllum lekka wala sax ay bagaas yi nga xamante ni ñing Koy jëfandikoo ci sa kér li ci demeni ay diiw wala ay sabu wala omo bi ngay jël di ko settaléé sa dëkku way.

Xeyxale yoo xamantne ñu ni dajaloo ci borab bi nga xamna ñiñ fay jangee waaye ñë ci ëpp amuñ fi ñuy tog ñu ngi lal ay basan fak ay malaan jog ci suuf gi jàng bapare seen jangarakat yi ñu ci konam boot ay baak di leen jangal ñoo mitam yiñiy bind.

Bagaas ci ay jigeen di jëffandikoo góori sax diko jëppandiko yi ci demee ni diw bina xamante dam cretiw ci sax yaram bu rafatal sa dare-yaram bep li sal sa dare-yaram wala saf saabu bi nga xamante dam koy sango mu daf sa dare-yaram bi muy nees na se.

Bagaa ci nga xamante li xeykat yi dañu koy jëfandiko ño ci meln ni nga xam ni dañuy liggéey ci autoyu yàkoye ni ci melni kell nga xam nga dikko nuna jër ur ipa bagaa ci neke ci biir auto bi mëna xam liko jot bepre defaraak poppare jër bu tejee ko.

Bagaas yi ñi faral di jëfandikoo ci kërg lu ci demee ni ay bit bidoŋ yu nga xamante mën nga ci def ndox dafa am ay natookaay ba ndox boo so def di nga xam na lii fi la tollu ab la sax ay kaas yini xamne dëmkoy jëg ti ko naanee wala sax ay toggekaay wala ay kaleela.

Sanse yi nga xamante ni ñooy taaral jigeen bi ci dameeni borode naxam na dem koy jënn yurb ko suñokat bi finu wala robb bu rafet sol ku tiyee sa kalfeex takki sa ay jaaro yu rofet defar sa bokk bomnais ma takk sa ay takkaaya di melmelo.